Agakende kirabura, Kari hejuru y'urubuye rurerure, kakaba kicaye gafise Igiti mukanwa ako gakoko gakunda kuba mubiri canke ahantu hatekereje cane.

Ishamba irimwo ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi biranganye ahantu hamwe hifungafunze. Izuba riva kandi rigera no hejuru.

Igiti kirekire kirakura cane kandi kigantanga igitutu ku bantu n'akanyamuneza ku bikoko. Gituma kandi ibidukikije bigenda neza.

Umurima utewemwo Ibigori. Ibigori birakura neza Kandi vyatewe kumurongo. Uyo murima urerekana ko abantu barima kugirango babone amafunguro meza cane kandi yujuje ibisabwa.

Umuntu ariko arakama inka, ari mumurimwa hamwe nizindi nka hari nabandi bantu bari kure. Uwo muntu ariko arakama amata y'inka kugira ngo ayakoreshe canke ayagurishe.

Ni umufuko urimwo ifumbire yitwa «UREA » ikoreshwa mu mirima, iyo fumbire ikoreshwa mugufasha imitegwa gukura neza nogutanga umwimbu mwinshi. Mu mifuka harimwo amashusho y’imboga arizo tomati, n’ifumbire.

Abantu babiri bariko bararoba, abo bantu bakaba bambaye impuzu zisa n'ubururu bakaba bahagaze k'ubwato, kuroba ni umwuga mwiza cane ufasha abantu kubona infugugwa vyoroshe.

ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi imbere yaho hari umuntu yambaye umupira wera n'ipantalo yirabura, imbere yaho Kandi hari umunara ujanye n'ituma tumanaho y'amakuru muhantu.

Ibitoke ni igihingwa cy'infugungwa gikunzwe cane kandi kigira akamaro mu mubiri, gishobora gutekwa bitandukanye. Kiga togoshwa canke kigatekwa mw'ifiriti bikaryoha.

Ifungugwa z'ibiharage, n'ivyatsi, ikaroti, intore, n'itomati, biri mwisoko. Biriko biragurishwa n'umugore yambaye impuzu zera n'igitambara cera.

Abagore batanu kandi bambaye neza biboneka yuko arabantu bavuye mumirima yabo gusarura ibiterwa vyabo, umukenyezi n'umuntu afitiye akamaro mu buzima bwa muntu kandi ashoboye.

Igihingwa c'imbonga citwa pwavuro. Ni igihingwa gifungurwa kandi gikunzwe n'abantu iyo bagitetse mu mafunguro yabo cane cane mu biharage canke imyumbati.

Umugore ari mu murima utewemwo ibiharage akaba yambaye ipantaro yirabura n'ishati y'ubururu uwo mugore akaba aboneka yuko yishimye cane kuko agiye kwimbura igiterwa ciwe yateye.

Imboga ziteye Kandi zishashe neza. Imboga n'igiterwa cambere gifise akamaro mumubiri w'umuntu mukumwongera inguvu, intanganguvu, nsanganyangaburo, na ndemamubiri.

Abantu batatu bari mumurima bariko bararima. Uburimyi ni umwuga mwiza cane ushobora gutanga umusaruro mwiza kumutu wese yawukoze akawugira umwuga. Uburimyi ningirakamaro cane mubuzima bwa burimusi.

Abarimyi bari m'umurima bahejeje gusarura umwimbu w'ibirayi, abo barimyi bakaba bafise umwe wese umufuko urimwo ibirayi, abarimyi n'abagore, n'abagabo bivanze Kandi benshi cane biboneka ko bishimiye umusaruro baronke.

Umukenyezi mw'iterambere, umukenyezi n'ingira kamaro cane mukibano, umukenyezi n'umuntu ashoboye gukora icarico cose kandi akagikorana n'ubushake n'inguvu nyinshi akakigeraho.

Ibiraya vyinshi biri mu gitunga, hari ibiraya bitukura nibisa n'ivyera. Ivyo biraya ni ibifungurwa abantu benshi bakunda bikomoka mu burimyi. Bishobora gutekwa canke bigafungurwa ugutandukanye.

Ibiseke bitatu birimwo ibiharage vyicatsi, birabonekako vyasaruwe mu murima hanyuma bishirwa mwivyo biseke kugirango bitwarwe kw'isoko kugurishwa.

Umugore ari mu murima w'imboga z'amashu afise igitambara ku mutwe, kandi afashe ishu muntuki birabonekako, ariko arakorera mu murima wiwe, kandi anezerewe cane.

Ubwishaza buri ku meza yera, ubwo bwishaza ni infunguro ikunzwe cane kuribwa n’abantu, bakayiteka ubutandukanye bagashira mugitoke canke yonyene.

Utwana tw'ingurube dushika kw'icumi turiko turonka kuri nyina watwo , ingurube ni igikoko gikunzwe cane kwororwa kandi kikoroka , abantu benshi baravyorora.

Inyoni zitatu nziza cane zifise amababa meza zifise amabara yera nayirabura, inyoni zo mumazi. Nibikoko bikunda kuba ahantu mu mazi hari nivyatsi vyinshi bitotaye.

Agakoko k'uruvo kari mu vyatsi. Aka gakoko ni agakoko gatoya kandi kagenda gahoro. Gakunda kuba muvyatsi mu mashamba. Karihinduranya amabara rimwe na rimwe.

Inyoni itukura ihagaze kugiti, inyoni nimwe mudukoko tugira amababa zishobora kuguruka zigakora ibitandukanye zikunze kuba hejuru yibiti canke mukirere .

Ingwe ifise amabara yera n,ayirabura ikaba iriko iraraba inyuma ihageze mw'ibarabara ry,ivu ikaba ifise amaso yera amaguru maremare n,umurizo.